Abantwana besikolo semfundo yaphansi e nursery bahlezi phansi banatha amahewu. Umbalisi uyabanikeza amahewu ngoba alungele imzimba yabantwana.

Isikolo semfundo yaphansi e nursery abantwana abahlanganisela amamantombazana labafana bahlezi phansi banatha amahewu ,amahewu alungele imizimba yabo .

Iskolo esemfundo yaphansi i nursery abantwana beskolo abahlanganisela amantombazana labafana bahlezi ezitulweni abanye badlalisa ama toy abo.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi, inesari. Bahlezi phansi banatha amahewu. Bayajabula kakhulu ngoba amahewu abanikeza amandla.

Isikolo semfundo yaphansi esiyakhwe kuhle kakhulu. Kulendawo eyakhwe ngamazenge lensimbi ukuze abantwana bahlale bengatshiswa lilanga.

Esikolo semfundo yaphansi abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwana ukuze bathole ukuphila kuhle

Esikolo semfundo yaphansi e primary kulabantwana abahlezi phansi. Abantwana abanengi bahanjiswa esikolo ukuze beyefunda bethole impilo enhle kusasa.

Isikolo semfundo yaphansi eprimary kulebhakane elibhalwe ibizo lesikolo abazali abanengi bakhuthazwa ngu hulumende ukuthi bahambise abantwana esikolo

Isikolo semfundo yaphansi abazali bahambisa abantwana babo esikolo ukuze bafunde babe lempilo enhle kusasa

Isikolo semfundo yaphansi esikhanya sitholakala emakhaya abantwana kumele bahanjiswe esikolo ukuze bafunde babe lempilo enhle.

Isikolo semfundo yaphansi esiyakhwe kuhle kakhulu abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwana esikolo ukuze bakhule behlakaniphile njalo ukuzebethole imisebenzi emihle

Isikolo semfundo yaphansi, eprimali. Kulabantwana besikolo, labantu abadala. Abahambahambayo, egumeni lesikolo. Abantwana, abanengi bahanjiswa esikolo. Ukuze beyefunda, bephile kahle kusasa.

Isikolo semfundo yaphansi eprimary abazali abanengi bahambisa abazali abanengi bahambisa abantwana esikolo ukuze bafunde bakhule behlakaniphile njalo belungisele impilo yabo yakusasa.

Esikolo semfundo yaphansi kulabantwana abahlanganisela abafana lamantombazana .Isikolo lesi sikhanya singayakhekanga kuhle.

Umntwana wesikolo semfundo yaphansi eprimari ulejesi ubala ugwalo lwakhe. Abazali bakhuthazwa ukuthengela abantwana amajesi uma kugodola ukuze bakhudumale uma befunda.

Esikolo esemfundo yaphansi iprimary kulabantwana besikolo abahlanganisela abafana lamantombazana abahambahambayo esikolo.

Umfanekiso wabantwana abadlala umdlalo webhola usemdulwini wesikolo. Abantwana ikakhulu abafana bathanda ukudlala imidlalo etshiyeneyo esikolo.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi, eprimary. Omunye uthwele inditshi ekhanda. Ekhanya ilokudla phakathi Abantwana banikezwa ukudla okuyakha umzimba. Ukuze bavikeleke, emkhuhlaneni.

Umfanekiso womuntu oyindoda obambe ugwalo lentonga, abantu abanengi abasebenzisa intonga bahamba amanye amatshetshi omoya.

Isikolo semfundo yaphansi eprimary. Abantwana abahlanganisela abafana lamantombazana bahamba hamba phandle. Abantwana kumele bakhululeke uma besesikolo ukuze izinfundo zabo zingene bafunde baphumelele.

Iskolo esihle kakhulu. Esemfundo yaphansi eprayimari. Abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwana eskolo ukuze impilo yabo ibenhle.

Izikolo zemfundo yaphansi eprimary sezizinengi kakhulu elizweni uhulumende ukhuthaza abazali ukuth bahambise abantwana esikolo ukuze babelempilo enhle.

Isikolo semfundo yaphansi eprimary abantwana kumele bafunde belezinto esikwanileyo abazali bakhuthazwa ukusekela abantwana ngokubanika okufunakalayo esikolo ukuze bafunde kuhle.

Iskolo esiyakhwe kuhle kakhulu, esemfundo yaphansi eprimary. Iskolo lesi sikhulu okokuthi abantwana bafunda bekhululekile. Abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwana eskolo.

Isikolo semfundo yaphansi yeprimari kulendawo enkulu edlalela abantwana , abantwana kumele bakhululeke kakhulu nxa besesikolo ngoba kubayenza bakhule behlakaniphile .

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bayafunda umbalisi umi phambi kwabo abantwana kumele bahambe ezikolo ukuze bafunde impilo yabo ibenhle.

Isikolo semfundo yaphezulu esecondary, abantwana abanye bafundela umsebenzi wezandla umfana ufundela ukwakha.

Abantwana besikolo saphezulu esecondary ikakhulu amankazana . Bafunda imisebenzi yezandla. Labo mankazana bafundela ukuthunga. Lokhu kuzayenza bakwanise ukuzithungela abakufunayo.

Esikolo semfundo yaphezulu kulabantwana besisikolo abafunda izifundo ze science. Abantwana bafundela ukuthi uma beqeda basebenze imisebenzi abayifunayo.

Isikolo semfundo yaphezulu e secondary abantwana abanengi bafundela imisebenzi yezandla abanye bafundela ukuba ngomakanika besebenzisa imitshina etshiyeneyo

Isikolo semfundo yaphezulu esecondary kulabantwana abafundela ukuba ngomakanika imisebenzi yezandla iyaphathisa kakhulu uma abantwana sebesukile esikolo.

Iskolo semfundo yaphezulu. Abantwana beskolo bafundela imisebenzi yezandla ehlanganisela ukuba ngomakanika. Imisebenzi yezandla iyayenza abantwana bekwanise ukuzenzela izinto empilweni.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bayenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye bayenza umsebenzi wokupheka, abanye ukubaza lokunye okutshiyeneyo. Lokhu bakwenzela ukuthi bakwanise ukuzenzela labo izinto.

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary. Abantwana bafundela imisebenzi wezandla. Imisebenzi yezandla mihle ngoba abantwana bazaziyenzela izinto ezitshiyeneyo.

Iskolo semfundo yaphezulu, eSecondary, kulendawo lapho okuhlala khona izingwalo. Abantwana abanengi bahamba besiyafunda izingwalo kuleyondawo.

Esikolo yemfundo yaphezulu kulabantwana abagida umgido wesintu, abahlanganisela amantombazana labafana kulabazali ababukele abantwana begida.

Isikolo semfundo yaphezulu, abantwana abanengi ezikolo sebe sebenzisa ama lephuthophu uma befunda. Amalephuthophu ayenza imfundo yabantwana ibe lula.

isikolo semfundo yaphezulu umbalisi ume phambi kwabantwana abahlezi ezitulweni bebhala umhloliso omunye lomunye uletafula yakhe

Isikolo semfundo yaphezulu esecondary, isikolo lesi siyakhwe kuhle kakhulu. Silamaluba alungiswe kuhle kakhulu. Abantwana bahamba esikolo ngoba bafuna ukuba lempilo enhle.

Isikolo semfundo yaphezulu ,abantwana besikolo abahlanganisela abafana lamantombazana bakhanya bejabulile bayagida ngokuhlabela ingoma ezitshiyeneyo.

Umbalisi wesikolo semfundo yaphezulu esecondary ufundisa abantwana ebatshengisa okubhalwe ephepheni elifakwe emdulini. Abantwana besikolo bafunda ukuze bathole imisebenzi emihle.

Abantwana bemfundo yaphezulu e"Secondary "bakhanya bebhala umhlolisi, abantwana babhaliswa umhloliso ukuze kubonakale ukuba babamba izifundo zabo.

umbalisi wesikolo semfundo yaphezulu e secondary ufundisa abantwana ebakhomba okubhalwe ephepheni emdulini abantwana bafunda ukuze impilo yabo ibenhle.

Iskolo senfundo yaphezulu I secondary, siyakhwe kuhle kakhulu. Leguma lilungiswe kuhle kakhulu, abazali bahambisa abantwana ezikolo ukuze bafunde bathole imisebenzi abayifunayo.

esikolo semfundo yaphezulu e Secondary umbalisi ufundisa abantwana omunye umntwana uphendula okubuzwe ngumbalisi abantwana abanengi bafunda ngoba bafuna ukuba lempilo enhle

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu esecondary. Bahlezi emabhentshini bebhalela phezu kwamatafula .Umbalisi ukhona phakathi kwabo ebafundisa .

Isikolo semfundo yaphezulu eSecondari. Isikolo lesi sihle njalo sakheke kuhle kakhulu njalo sikhulu. Abantwana bahamba esikolo ukuze bathole imisebenzi emihle.

Uhulumende ukhuthaza abazali ukuthi bahambise abantwana eskolo baze beyefika ezingeni laphezulu. Eskolo esemfundo yaphezulu esekhondari kumbe eyunivesithi.

Isikolo semfundo yaphezulu e Secondary . Isikolo lesi sikhanya sisihle kakhulu . Silamaluba phandle alungiswe kuhle kakhulu . Kulebhakani elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Eskolo semfundo yaphezulu e"Secondary " abantwana abahlanganisela abafana lamantombazana bahlezi balalela umbalisi ebafundisa.

Abaphathi bemfundo abavela emawofisini aphezulu bakhuluma labantwana bebafundisa ukuziphatha kahle ngoba abantwana abanengi abasakwazi ukuziphatha njengaba ntwana.

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary abantwana abahlanganisela amantombazana labafana babuthene abanye bahlezi phansi abanye bamile, kulombalisi ome phambi kwabo.

Isikolo semfundo yaphezulu esecondary esiyakhiwe kuhle kakhulu abantwana bafunda izifundo ezitshiyeneyo ezihlanganisela izifundo zokusebenzisa izandla.

Isikolo semfundo yaphezulu esecondary kulendawo lapho okulezingwalo ezinengi ezokuthi abantwana babale ,abantwana bakhuthazwa ukubala izingwalo ukuze babe lolwazi .

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary. Abantwana abahalanganisela amantombazana labafana bahlezi phansi. Isikolo lesi sikhulu. Abantwana balalela umbalisi omi phambi kwabo.

Iskolo semfundo yaphezulu e yunivesithi, iskolo siyakwe kuhle kakhulu. Abazali bahambisa abantwababo eyunivesithi ukuze bathole imsebenzi emihle.

Isikolo semfundo yaphezulu e yunivesithi kulezingwalo ezinengi ezisetshenziswa ngabantwana besikolo. Abantwana abanengi sebethanda ukufunda besiya phambili.

Iskolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kulezindawo kumbe izindlu ezihlala abafundi. Abafundi abanengi bathanda ukuhlala ezkolo ukuze kubelula ekubaleni.

Esikolo semfundo yaphezulu kula lapho okudlalelwa khona imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo mihle ngoba iyenza abantwana belekeleke emikhuhlaneni eminengi.

Abantwana bemfundo yaphezulu euniversity balezindlu abahlalakuzo phakathi kweskolo. Lokhu kwenza bakwanise ukwenza umsebenzi weskolo ngeskhathi esfaneleyo .

isikolo semfundo yaphezulu e university e university kuvunyelwa abantu abadala abantwana ukuthi bafunde ukuze impilo yabo ibenhle

Isikolo semfundo yaphezulu abantu abanengi bahambisa abantwababo ezikolo baze beyefika e"University"ukuze bathole imisebenzi emihle.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi kulabantu abahamba hambayo phandle abantu abanengi sebefunda beze beyefika eYunivesithi ngoba bafuna imisebenzi emihle.

Abantwana abanengi lezinsuku bafunda beze beyefika esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi. Lokhu bakwenza ngoba bafuna imisebenzi emihle ukuze baphile kuhle.

Isikolo semfundo yaphezulu eUnirvesity abazali bahambisa abantwana babo esikolo besiyafunda beze beyefika eUnirvesity. Lokho bakwenzela ukuthi abantwana babo bathole imisebenzi emihle.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi. Kulesakhiwo esihle kakhulu. Abantwana bahamba besiyafunda eyunivesithi ngoba bafuna ukuthola imisebenzi emihle.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu eUnirvesity abahlanganisela abafana lamantombazana bahlezi balalela umbalisi ebafundisa.

Esikolo semfundo yaphezulu, abantu abanengi abafundayo kumbe abafundisayo basebenzisa ama computer. Ama computer ayenza ukufunda kumbe ukufundisa kubelula.

Isikolo semfundo yaphezulu euniversity .Kulendawo enhle elezitulo ezinhle . Lapho okuhlala khona abafundi uma befunda izifundo ezitshiyeneyo.

Esikolo esemfundo yaphezulu eyunivesithi phezu kwamatafula kulamaphepha lakho konke okusetshenziswa ngabafundi uma bebhala.

Isikolo semfundo yaphezulu e University . Kulabantwana abafunda izifundo ezitshiyeneyo abafundela ukuba ngo Dokotela . Basebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Isikolo semfundo yaphezulu e university. Kulungiswe kuhle kakhulu Kulezihlahla ezinhle .Abantwana abanengi lezinsuku bafunda beze beyefika e university ukuze bathole imsebenzi abayifunayo .

Isikolo semfundo yaphezulu eUniversity kulebhakani elibhalwe litshengisa abantu izindawo ezitholakala eUniversity ukuze bengalahleki.

isikolo semfundo yaphezulu ye university isikolo lesi sibalulekile kakhulu abantwana abanengi sebethanda ukufunda besiyaphambili ukuze bathole misebenzi emihle

Esikolo esemfundo yaphezulu e University kulendawo lapho okuhlala khona abantwana besikolo ngoba abanye bavela khatshana.

Isikolo semfundo yaphezulu kulendawo lapho okuhlala khona abantwana besikolo. Abantwana besikolo abanengi bafunda besiya phambili ngezimfundo zabo ukuze bathol imisebenzi emihle.